Bihi anahi ka bi bɛ moɣali puuni n toori kom ka gbubi boɣati dibata boɣati maa nyɛla zaɣ piɛlli ni zaɣ nuɣso bihi maa bi yɛ niɛma ka liiga nim maa nyɛ zaɣ sabinli zaɣ dozim ni zaɣ nuɣso

Zamaatu ka bɛ yirina matuuka yiɣirigu ni bɛ yirina maa ka gbibi la nyɛ'pobra din nyɛ zaɣa piɛlli sheba ye niɛn'sabla ka gbibi baaji din nyɛ dozim.

zamaatu nyɛla ban zan tabi dowa ka do maa kom nyɛ zaɣ' ʒiɛ zamaatu bɛ niŋ nyɛporigu ka so za bituuni ka o liga kom nyɛ zaɣ' sabila o zoligu kom ka di nyɛ zaɣ' sabinli

Anashaara nuu ka di gbubi kapu piɛlli ka binnyurili bɛ dinni binyurili maa kom nyɛla zaɣ sabinli ka ŋmana ayo tam o tooni ka paanu chee bɛ ŋmani maa puuni ka di tam teebuli zuɣu teebuli maa zuŋu buku dibayi n paya di kom nyɛla zaɣ piɛlli ni zaɣ ʒiɛ

Zamaatu n laɣim ʒi duu puuni duu maa puuni kom nyɛla zaɣpiɛlli ka bi yɛ neen koŋkoba shaba niɛma kom nyɛ zaɣ'ʒiɛhi kashaba niɛma kom nyɛ zaɣ'sabila ka shaba piri namda muna ka di kom nyɛ zaɣ'sabila